Uhulumende kanye leWaterAid bahlangene baxhumana ukuze benelise ukunika abantu amanzi ahlanzekileyo. Amanzi ahlanzekileyo ayavikela imikhuhlane, ayancedisa ukuthi abantu baphile kuhle endaweni ehlanzekileyo.

Ukuhlanzeka kuqakathekile kakhulu ngoba kuyavikela ukumemetheka kwemikhuhlane . Ukugeza izandla ma umuntu evela kuyasebenzisa isambuzi lanxa engakadli kuqakathekile ngoba kuyabulala imikhuhlane eyabe ihlezi ezandleni.

Imikhuhlane eminengi imemetheka emoyeni. Imikhuhlane enjengobhubhane lwecovid, olukelwaqeda abantu eminyakeni edlulileyo, belumemetheka ngoba beluhamba emoyeni.

Iziphathamandla zenhlanganiso zempilakahle kumele zihlale phansi zibonisane ngokumemetheka lembangela yemikhuhlane ukuthi imikhuhlane ingavikelwa njani abantu baphile.

Abezempilakahle kumele bakubone kuqakathekile ukuthi bahambe ngendlu ngendlu behlola abantwana benika omama ulwazi ngembangela yemikhuhlane ehlasela abantwana ikakhulu imikhuhlane wogubhane

Impilakahle yomuntu iqakathekile njalo ibambisana lokuphila kahle engqondeni isimo sokucabanga komuntu siyakubangela umuntu aphile kahle emzimbeni ungezwa kahle engqondeni uyakwanisa ukubangela umkhuhlane.

Abaqeqetshi bezempilakahle abadinga ulwazi ngesimo sengqondo sebevumbulule ukuthi kuhleka kanye lokujabula kuyasithuthukisa isimo sempilo yomuntu.

Umuntu nxa ungaphathekanga kuhle emoyeni kumbe kulolutho olukuhluphayo kuqakathekile ukuthi akhulume labanye abantu kwanise ukuthola izeluleko ebantwini abatshiyeneyo ukuthi abekwazi ukuthi engakhangelana njani lodubo lolu ayabe ebhekane lalo ngaleso sikhathi.

Ukumemetheka kwemikhuhlane eminengi kubangelwa yikungcola kwezandla. Umuntu nxa engaphuma esambuzini engagezi izandla eyebambabamba endaweni ezitshiyeneyo umkhuhlane uyasalela lapho abambe khona. Nxa omunye esebuya ebamba, umkhuhlane sumemetheka usiya komunye umuntu. Kuqakathekile ukuthi izandla zigezwe.

lmota emlophe ebhalwe ngamabala abomnvu imile emgwaqweni, kukhanya ibhakane ngasesandleni sokunxele kulabantu abakhanya bechapha umgwaqo kulezindlu ezikhanyayo ngemuva kwemota kulezintaba lezihlahla eziluhlaza.

Uhulumende kumele avumele ukuthi izibhedlela zihlole abantu mahala kumbe ngentengo ephansi ukwenzela ukuthi wonke umuntu ahlale elolwazi ngesimo sakhe sempilo njalo eminye imikhuhlane ivikeleke kusasemasinyane.

Umkhuhlane wemvukuzane usubhahile elizweni lakithi. Kuqakathekile ukuthi ababona ngezempilakahle kanye labaqeqetsha ngezempilakahle bayenze imikhankaso yokunika umphakathi ulwazi ngalowo mkhuhlane ukuthi ubangelwa ngani njalo uvikelwa njani.

Ukuhlanzeka kwesibhedlela kubalulekile empilweni zabantu abagulayo kungoba nxa izibhedlela zingahlanzekanga imikhuhlane iyamemetheka ize icine ingezelela ukugula ebantwini abavele bengasaqinanga.

Ibhakane likhuluma ngendawo yezigulane efunakala kuleyo ndawo. Kuvamile ukuthi lapho okulendawo yezigulane njengezibhedlela lamakilinika kube lamabhakane atshengisayo ukuze abantu bengalahleki.

Ukuphucuka kwezikhali ezisetshenziswayo, uma abantu beyelatshwa, sokuyenze ukuthi abantu bathole usizo, kubelula, njalo kubeyindlela ephangisayo. Abantu kabasatshoni beludwendwe ezibhedlela belinde ukwelatshwa.

Imikhuhlane eminengi iyacatsha emzimbeni ingazivezi kodwa ilokhe ikhona. Ukuhlolwa kwegazi kuqakathekile ngoba kuyayiveza yonaleyo mikhulane yonke, kube sokunika abantu ulwazi bengahambi begula mahlayana.

Kuqakathekile ukuthi umphakathi ufundiswe ngokuthi izinto ezinjengemijovo zilahlwa njani, ukuze abantwana abancane baphiphiseke kungoba bengadobha basebenzise bengelalo ulwazi olupheleleyo.

Abantu mele bafundiswe baphiwe ulwazi ngokusebenzisa imithi ethengiswa ezibhedlela, ukuze kungabilabantu abanatha imithi ngesikhathi esingayisiso. Njalo abayisebenzisa ngendlela engayisiyo. Abantu bangaba lolwazi bayakwanisa ukwenza izinto eziyizo kube lempumela enhle.

Ababona ngezempilakahle kanye lohulumende, kumele baqakathekise ukulimukisa umphakathi ngamaphilisi abhodayo ethengiselwa abantu angekho emthethweni. Angenziwanga enhlelweni eziyizo.

Ukudingisisa ulwazi ngempilakahle kanye lesimo sokuphila komzimba wakho kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuthi ube lolwazi ngemikhuhlane kanye lokuthi ivikelwa njani.

Imithi yesilungu iyancedisa ukuthi sikwanise ukuyelapheka imikhuhlane ngoba umuthi lomuthi uvele ulomkhuhlane wawo oqondana lawo owulwisayo emzimbeni, akufani lemithi yethu yesintu.

Kuqakathekile ukuthi abantu bakhuthazwe ngemikhuhlane emitsha ephakamayo kanye lendlela zokuyivikela ukuze bahlale beqaphele bengaweli engozini yemikhuhlane le.

Imikhankaso eyazisa umphakathi mayelana lemikhuhlane lokuthi ivikelwa njani njalo ibangelwa yini. Iyancedisa ukuthi abantu balimuke ezintweni ezingabayingozi empilweni zabo lezingabaphambanisa ekuphileni kwabo impilo ende njalo enhle.

Abezempilakahle sebekubone kuqakathekile ukuthi umuntu avuke ezivoxavoxa ekuseni ukuze imithambo yegazi ivuleke, igazi lihambe kuhle emzimbeni. Umuntu azithole eqinile kanye lenhliziyo yakhe isiqinile.

Amanzi aqakathekile empilweni yomuntu, yikho eyimpilo. Ayancedisa ukuthi igazi ligijime kuhle emzimbeni. Ayavula imithambo yegazi ekhulula konke, ekhipha yonke ingcekeza ekhona emzimbeni.

Umphakathi kumele ufundiswe ukuthi nxa abantu bengaba sengozini bedinga usizo kumele bayenze njalo baziphathe njani ukuze bengafaki impilo yomuntui ongene engozini engcopheni kanye labo bengazifaki engcopheni.

ITelehealth isiguqule indlela aphila ngayo yayenza kwabalula abantu ukuthi abantu bakwanike ukuthola usizo ezibhedlela benoma bekhatshana okunganani umuntu osemakhaya uyakwanisa ukukhuluma lodokotela wakhe kumakhalemkhukhwini amchasisele isimilo sempilo akiso aphiwe usizo kanye lezeluleko zokuthi anganqoba njani imkhuhlane.

Izihlahla ziyimpilo yizo ezisinceda ukuthi siphephe emikhuhlaneni. Imithi yesintu evela ezihlahleni ilapha okungela bungozi ayibangeli mkhuhlane emzimbeni iyancedisa abantu ukuthi baqine emzimbeni.

Endulo kungakabi lezibhedlela okhokho labo gogo bebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha zonke izifo ekade zibuya. Imithi yesintu ibalulekike ekuqiniseni imzimba.

Imithi yesintu iyingxenye yemvelaphi yethu njalo kumele abantu bayithakazelele bengayinini njalo bengayikhangeleli phansi, ukuze sikwanise ukuthuthukisa ulwazi lwethu ngemithi yesintu ngema Afrikha.